Ziliji loori m-bɔŋɔ palli ŋɔ zuɣu. O kuli kpuɣila niriba hali ka bɛ ti kuli mɛhim li. Bɛ kuli mɛhim li mi galisi ka shɛba na ʒia gba ka na bi kpe ka o mi gba mi kpuɣi ban guui chana.

Homɔŋ festiver ka bi puɣinsi ayi ŋɔ sal biretiri ŋɔ bikudemdila dema ŋɔ ni suhu piɛli, n ye liiga kana ni bansi, kapiri bi naba gba bansi bi bɔɣiri gba zaa bi piriba ka ku wara.

Daani n bɔŋɔ ka bi kohari namda nima namda nim maa mali kala bobgu di mali zaɣ piɛlli ka mali zaɣ sabila zaɣ tankpaɣu biɛni ni zaɣ piɛla ka di viɛli viɛla

Taabɔ nim n-doya ŋɔ n kabsi kabsi doya kawaya nim beni yili shaŋa dahim dahim zaya ka tihi gba be nimaani ka di ku zanzaya lala ka shaŋa doya.

Palli zuɣu ka paɣa ŋo ʒiya ŋo n ku kuhuri ka gbubi o bia ʒiya o nyɛla sarati n nyɛ dansi pam ka nachimbihi ayi ŋo niŋ suhupiɛlli n ŋmaaro foto ka shikuru bihi ŋo mii ʒɛya bi zaŋsim ka bi ni

Gbampiɛla tiŋgbani m-bɔŋɔ ka bɛ yina n-chana. Jidambiisanima nyɛla din za nimaani ka viɛli pam ka galisi. Palli zuɣu ka bɛ kuli be n-chana bɛ mi zooya.

Daani ka niraba ŋo bɛ ŋo bi koharila niɛma niɛma ka shab kana daa dibu ka paɣa ŋo mii gbubi o bia kana bi kohari Boraadɛ nima ni naanzu buwa alibarisa nima ni zahama ka bi kuli kohara

Nachin bili ŋɔ nyɛ la ŋun bari chɛchɛ ndihi chɛchɛ la nachisi ka kuli lo bonngo nima n kuli drɛɛsi li vɛnyɛla n zaŋ flawaasi nim n niŋ ka bari chɛna ka niŋ suhi Pɛilli.

Niriba ŋɔ yinami nti wari bɛ kaya ni taada. N-ku niŋ nimmɔhi wari waa maa ka kpamba ʒia n-lihiri ba. Bɛ ye binyɛra kamani bansi cheeninima m-pili zipiliti.

Tiŋni n bɔŋɔ ka yiya ŋɔ zanzaya ŋɔ jiranbisa nim nyɛla din be nimaani, ka tihi gba galisini pam ka lɔra gba kuli kparim pali maa zuɣu, ka jiranbisa nim kuli zanzay

Fulaan bihi ŋɔ nyala ban be bi yiŋa kayina san ba ni, n ti kuli nin nimmohi ndaari toroko. ka kul' nin suhu piɛli, ka ŋun bala maa booni, ka ban bala maa mi zaya lihiri nin lina.

Silmiin paɣa mini bihi n ʒɛya o kana la bihi ŋɔ sani ka bi niŋ suhupiɛlli pam ka kuli bibiro ka o nyaɣa baaji ka kpa ninkpara ka bi kuli bibiro n niŋ suhupiɛlli pam

Bipuɣimbila ŋɔ nyɛla ŋun di o maŋa n-zaya ka paakipaaki o kopunima n-tamtam ka na zaya n-lihiri li ka o suhu paligi. Bipuɣimbila ŋɔ nyɛla ŋun kpa niŋkpara ka tabi o shee zaya.

Gban piɛli paɣa ŋɔ nyala ŋun ka na ŋɔ sani bɛ kilaasini ka bɛminɔ zaaha kuli ʒiya n demda ka ɔkuli niŋ ɔnuhi kamaa de. ɔsuhuri la Naawuni la n tiriba ka shikuru bihi la mi kuli ʒinʒiya

Paɣa ŋɔ nyɛla daabia ʒiri o daabilim n-gindi o nɛma. O kɔhiri biraashinima din sahiri zuɣiri la ka di be baasikɛti ni ka o gbibi ka ʒiri shɛli n-ginda ka niŋ suhupiɛlli pam. O kuli nyarila daabilim.

Pali boɣa ni n boŋo ka girada ŋo bɛ ŋo n daari tandi bin tumdi tuma ŋo nyɛla bi nirabaayi ka bi bɛ nimaani ka yunis lan gba n ʒi n baɣaba n niŋdi o daabilim ka kpam bɛ ni

hbampiɛl'doo ŋɔ nyɛla ŋun wuhiri o bia binyahiri malibu ka bɛ kuli maana ka o zaɣasim zaa be ni gbampiɛlli ŋɔ nyɛla ŋun kpa niŋkpara n kuli niŋ ninmohi wuhiri o bia ŋɔ ni o gba lee baŋ malibu.

Daani ka niribi ŋɔ ziyaŋɔ n niŋdi bi daabilim nkohiri. binema bikohiri aduwa. sima ka nirib zi nimaani. kashab. be loorini, ka loori zaya.

Daa ni m-bɔŋɔ ka niriba ŋɔ zaya ŋɔ. Bɛ tɔla ambirɛlanima nimaani n-diri bɛ daabilim. Bɛ kɔhirila zahima pipaɣa beni ni mɔmɔninima zaasa bɛ kɔhiri li nimaani ka zaya diri bɛ daabilim.

Zuɣu chɛri ŋo biɛla o shitoɣu ni ka n ba ninkurigu ŋo kana ni o ti mali o zuɣu too ka o maandi o zuɣu ŋo n ba maa kpala ninkpara ka pili zipiligu ka ga woochi ka gbubi mashin

Bipuɣinsi anahi ŋɔ nyala bandi bin dirigu ka kuli yɔhara bɛ niŋ suhupiɛli pam nini din tiɣi maa, bi kuli maami npaliba siliba, ka bɛ din naa ka kuli yɔhara ka niŋ suhu piɛli.

Paɣa ŋɔ nyɛla ŋun be o duɣili duu ni n-kuli paaki o ŋmana zali ka ʒia n-duɣira. Paɣa ŋɔ nyɛla ŋun ye liiga dozim ka gbibi chɛriga damda.

Teebuli zuɣu ka nɛmanɛma ŋɔ zaya ŋɔ. Kɔmputa nyɛla din za nimaani ka sitipula beni ka kopu beni ka tii be di puuni ka pɛnnima dɔya ni bukunima ka bɛ ku maali zali.

Salima gbibu shee n boŋo ka tumtumdibi maa bɛ nimaa ni ka kom kpɛ n paaba na nimaani ka bi niŋ suhusaɣangu pam ka bi masta gba bɛ nimaani ka o nin zaa bɛ bi zuɣu

Daani ka bi ʒiya ŋɔ. bɛ kohiri la bɛn walawala, ka mani kodunima, leemu nima kaaroti nima bɛn yahiri bɛ yahiri, din kuli diridirimaa, ka bɛ kohira, ka kuli mali sɔŋ,

Banchi boɣa ni ka niraba ŋobbɛ ŋo n tumdi bi tuma ka mashin nim ʒɛ bi sani ka binbala maa daari chipisi ka bunboŋo mii gbaari binyahari paara

Paɣa ŋun ʒiya ŋo o chimdila achomo ka di bɛ laa ka kpam bɛ laa maa ni ka o zaŋ piɛɣu zali o luɣuli ni n yaari niŋda ka paɣaba ayi ʒi o sani ni bihi ni galiŋ

Linjima nim nyɛla bin yina ni bi malifa nima bi kuli di rɛɛsi la viɛn yelinga n be palli maa zuɣu ka niriba gba za bi nyaanga maa lihiri ba ka bia mi vari o yaba waachi bini n gari ta.

Daani kanirib ŋɔ beŋɔ n niŋdi bi daabilim nkohiri bi nema nema bikohiri kaman tooni nima kaaroti nima kabegi nima ni zahima ka bikuli ziya nkohara.

Bipuŋbila ŋɔ dila nachiinsi yina ka o mini gbanpiɛla ti kuli niŋ suhupiɛlli ka o zaya ka be ŋmaaro foto ka be chani ni be ti dɛm dɛma.

Daani n bɔŋɔ ka lɔra ŋɔ paaki paaki zayaŋɔ niribi be nimaa ni pam jiranbisa nim beni ka sokam kuli niŋ nimohi. n cheni ɔchandi shee, kalɔra maa shab gba chana,

Nachimbili ŋɔ mini bi puɣin bili ŋɔ. bibohindila bikaya ni ta ada ka niŋ suhu piɛli pam n wari waa ŋɔ ka ban gba ziya ŋɔ niŋ suhupiɛli kakul lara ka bi puɣin bilŋɔ kul' kpaŋdi o maŋa n wara ka nachimbiliŋɔ be nyaaŋa.

Bipuɣunsi anu ŋo bi chɛŋla kuligi ni ti tooi kom n kunna ka ŋunbala maa gbuni guuka soli maa ni tia kuuni biɛni ka bi mɛ yiya shɛŋa biɛni bi na bi mɛli ka bi ʒiri kuni yiŋa

Paɣa ŋo yina mi ni o ti niŋ daabilim ka zaŋ silb tam kurifooti zuɣu ka zaŋ tahapoŋ mii tam teebuli zuɣu ka niŋ suhupiɛlli pam ka lee na gbubi chɛrigi ʒiya

Daani ka paɣa ŋo ʒiya ŋo n diri o daa bilim ka niŋ suhupiɛlli pam o ʒimi tabi o niɛma n ku lara o kohari chinchina kɛntɛ nima ni bin maŋa

Loori ŋɔ nyɛla sarati ka ʒɛ palli ŋɔ zuɣu ŋɔ ka niraba ʒɛ nimaani loori maa mii ni lu maa di maɣasi maɣasi pam ka niɛma zaa suu lu ka niraba ʒɛ nimaani n na bi mi bi ni yɛn gbaai shɛm

Bia ŋo bohandila o kaya ni taada ka ʒɛya n ŋmɛra ka niŋ suhupiɛlli pam ka o bia bihi taba kana n ti ʒɛ nimaani n lihiro bin ʒɛya maa zooya ka o ŋmɛra

Bipuɣinbiliŋɔ, ʒimi ka zaŋ ɔtu zobili n ʒili. ɔnaba zuɣu ka ŋun bala maa mi ʒi bɛ luɣilini. ka ʒi kuɣu zuɣu, ka galima ʒɛ bɛ sani, ka bipuɣin bili ŋun bala maa ,demdi ɔbɛli maa ka bɛ zaa ʒiya.

Gbanpiɛli bihi ŋɔ nyela ban yi na ni be ti ŋmai foto ka niŋ suhupiɛlli pam ka ŋun bala maa pirigi namda lɛɛ kamara ni o ŋmai ba ka kuli niŋ suhupiɛlli n yohi ra ka lɛɛ Kuli za viɛnyala.

Daani n bɔŋɔ ka bi kohari namda nima namda nim maa mali kala bobgu di mali zaɣ piɛlli ka mali zaɣ sabila zaɣ tankpaɣu biɛni ni zaɣ sabila ka di viɛli viɛla

Palli gbuni ka sarati ŋɔ niŋ ŋɔ ka lora ku bɛ palli zuɣu n chɛna ka lora kuli maɣasi maɣasi ka zoli bɛ di zuɣusaa ni tihi zaa ha ka bi kuli

Daani ka niribi ŋɔ chani ŋɔ, ka kaayaayɔ bili nyala ŋun ye liiga dɔzim n be bɛ nyaaŋa, ka ʒiri tahili n doli ba laati pooli nyala din ʒɛ bɛ toonisa, ka bɛ kuli niŋ nin mohi. n. chani daani

Bipuɣinsi ŋɔ dila man chinsi n yina, nibi ti dem dema. ka kuli niŋ suhu piɛli n-laɣim ʒɛya n ŋmahiri fɔto nima, ka kuli lara bɛ yela nyiŋgo kana ni bansi ni nin tuhi